Nnipa mmeɛnsa bi reyɛ adwuma wɔ wɔn garden mu. Ɛmu mmienu yɛ mmaa. Baako hyɛ wellinton boot. Flowers no colour yɛ green. Flowers no wɔ wɔabobɔ adaka a flowres no wɔ mu. Flowers no bu colour yɛ kɔkɔɔ. Fam hɔ nyinaa yɛ grass.

Nkwadaa nnan bi gyina nsuo bi mu. Wɔn nyinaa kita bucket a wɔresa nsuo. Bucket no, ebi yɛ fitaa, ebi yɛ blue. Akwadaa baako hyɛ atade yellow. Akwadaa baako nso hyɛ top blue.

Kaa kɛseɛ bi si abɔntene hɔ, ɛyɛ kɔkɔɔ ɛne fitaa. Enipa bebree atwa ahyia wɔ abɔnten hɔ, ebiyɛ maa ebi yɛ mɛɛma, ebi yɛ mmɔfra. Kɔntena sisi abɔnten hɔbebree, kɔntenas no bi yɛ blak, ebi yɛ bluu ebi yɛ fitaa.

Nipakuo bi atwa ahyia wɔ solar panel ho a wɔasoɔsosɔ wɔn nsa. Wɔn nyinaa ama wɔn nsa so. Ɛbi atadeɛ no yɛ orange. Binso atadeɛ no, blue nam mu. Ɛbi solar panel no yɛ tuntum.

Nipa be etwa hyia wɔ sa wɔ anwea pradaa bi so. Ɛdan wɔ wɔn akyi, ndua si wɔ wɔn akyi. Nipa no be etwa hyia wɔ wɔn akyi a wɔ ɛhyɛ wɔn. Wɔ di a dom akyekere wɔn nan. Wɔdi di abotire abɔ wɔn ti. Wɔ twa kanko.

Nnipakuo bi atwa ahyia ɛwɔ amena bi ho. Nnipa no a atwa ahyia no nyinaa hyɛ bib ɔrengye ɛwɔ wɔn ataadeɛ no so. Ebi ɛkyɛ ɛyɛ fitaa ebi nso kyɛ ɛyɛ bluu. Dadeɛ ɛwɔ amena no mfimfini.

Table tuntum bi si hɔ anneɛma bebree gu so, nneɛma a ɛbi ɛgu table ne so no yɛ plate fitaa. Plate fitaa no nso cake da so. Glass si table no so, flower pot nso si table .

Cars bebree apaake wɔ yard mu hɔ. Cars no bi yɛ fufuo. Motor nso apaake wɔ yard mu hɔ. Aberanteɛ baako hyɛ tom oranga ɔte bɔtɔ no so. Nkorcfoɔ tontɔn adeɛ wɔ dua so.

Opanin baako ne mmɔfra mmienu be gyina dan be anim. Ɛdan no ahusuo ne yɛ brauw. Griin gras ɛwɔ wɔn akyi. Abɔfra baako si paen mu. Opanin no nso esi nnoɔma wɔ paen blu mu.

Apolisifoɔ bebree ato santen a wɔreba, bi hyɛ dark spectacles, atuo sɛn baako kɔn mu, wɔn nyinaa hyɛ kyɛ, baako kyɛ no wɔatwerɛ Police wɔ so, baako nso ataadeɛ no wɔatwerɛ SWAT wɔ anim. Nnua si wɔn akyi.

Maame bi hya atadeɛ fitaa hyɛ mpaboa fitaa, wagu mayaafi fitaa kura paper bi te hɔ. Cup nketenkete bi si ne nkyɛn. Nnipa no bi ayi wɔn phone a wɔretwa.

Nnipa nnan bi atwa ahyia a wɔɔtete mako. Mako no ɛgu baskɛt grin bi mu. Nsuo ɛgu bol bluu bi mu si hɔ. Ɔbaa baako te akonnwa grin so. Wɔtren kan yɛlo bi si wɔn nkyɛn.

Akonnwa brown bi si dan mu hɔ. Wabue mfɛnsee no. Wɔde mfoni abɔ wall no ho. Wasɔ agya wɔ dan no nkyemu hɔ. Flower pot si hɔ a flowers hyehyɛ mu. Table si akonnwa no anim. Table no yɛ fitaa.

Car bebree wɔ lɔɔre kwan no so. Nnipa bebree nso abɔ kyenku wɔ lɔɔre kwan no so. Cars no bi tietia, ebi nso yɛ tente. Cars no bi k colour yɛ green. Cars no bi colour red. Ɛdan atwa ahyia hɔ bebree.

Nipa kuw bi te apata bi ase, mmaa beberee wɔ apata n'asi. Maame baako de ntoma griin etwa ne mu. Papa bi ye apata n'ase teebol si n'anim pepɛs fitaa egu so. Mmɔfra bi te pata n'asi, maame baako abɔ dukuu fitaa.

Nnipa bebree a atwa ahyia. Mmaa mmeɛnsa bi ama wɔn nsa so. Mmaa meɛnsa no nyinaa bɔ abotire. Wɔde ahweneɛ atwa wɔn mu. Wɔde ntoma nso atwa wɔn mu. Ɛɛ, . Adeɛ deda wɔn nsa.

Nnipa kuo bi atwa ahyia wɔ nsuo bi ho, nsuo ne yɛ tɛtrɛɛ, nsuo no ɛɛbɔ asrɔkye, asrɔkye no yɛ fitaa. Ewiem yɛ bluu, ɛkodoɔ si nsuo no ano. Nnipa no bi ɛtete nsuo no ano, ebii di agrɔ wɔ nsuo no mu.

Nsuo tɔ, nnipa mmienu kura kyinyɛ, baako ɛhyɛ ataadeɛ tuntum, baako so hyɛ ataadeɛ laet braon ɛne gyens trasɛs, wɔn akɔgyina ɛdan bi ase, kaas sisi hɔ.

Nnipa bi atwa ahyia table round bi ho a aduane asorɔtoo asorɔ too sisi wɔn anim. Bottle green bi si table no so. Nnipa no bi resere. Dan mu hɔ, air condition si wɔn akyi.

Nipakuo bi atwa ahyia a wɔredi agorɔ. Ɛmu mmienu kura ahoma. Mmienu nso gyina mfimfini a ɔrehuri. Abɔfra bi gyina wɔn akyi. Baako hyɛ ataadeɛ kɔkɔɔ. Wɔgyina kwan mfimfini na wɔreyɛ saa adeɛ no. ye mmm nnua wɔ wɔn akyi.

Nnipa pii etwa ahyia wɔ lɔre kwan bi so. Ebi so efunudaka. Apolisifoɔ ɛwɔ hɔ bi. Apolisifoɔ no hyɛ ɛkyɛ. Wɔde nneɛma beberee abobɔ bobɔ wɔn ho.

Nnipa nnan bi atwa ahyia a wɔredi nkɔmmɔ, wɔn nnan ne nyina ate nkonnwa so, ɛmu mmienu yɛ mmarima, ɛmu mmienu nso yɛ mmaa. Table no aɛsi hɔ no, cup si so a nsuo gu mu. Ɛɛ nkɛntɛn nkɛntɛn bi nso si nkyɛn hɔ a jug brown bi si so.

Nnipakuo bi atwa ahyia wɔ lɔɔre kwan so, bi yɛ mmaa, bi yɛ mmarima, ɔbaa no ɔhyɛ ataare soro fufuo, adeɛ bi ayɛ sɛ table si wɔn anim, ɛyɛ colour no yɛ ash, dadeɛ green bi wɔ wɔn akyi, nnua atwa hɔ ne ho ahyia.

Apolisifoɔ mmeɛnsa gyina hɔ. Ɛmu mmienu kura tuo. Wɔsane hyɛ kyɛ tuntum. Container bi si wɔn akyi. Nnipa bebree gyinagyina wɔn akyi a wɔrehwɛ deɛ ɛrekɔ so. Baako hyɛ mpaboa brown.

Maame baako ne mmɔfra nsia atwa ahyia wɔ dan mu. Maame no mmɔfra nnan te hɔ. Baa abɔfra baako kura kyɛnse a ɔhyɛ atade blue. Baako nso kura silver a wad bue silver no mu a biribi wɔ silver no ase.

Nkonnwa mmienu si dan mu hɔ. Table nso si dan mu hɔ. Ɛɛɛ . Kaneɛ nso sɛn hɔ. Kanea no colour no yɛ fufuo. Nkonnwa no sumiiɛ da nkonnwa no mmienu nyinaa mu. Sumiiɛ no colour no yɛ fitaa.

Nnipa bi ahyia wɔ dan bi mu a table kɛseɛ bi si wɔn anim, table ne so nneɛma ɛwɔ bi so ne bi ne paper fitaa, mfonin, mfonin ne bi tetare wall ne ho, papa bi gyina wɔn nkyɛn a ɔhyɛ tɔpo violet.

Nnipakuo bi atwa ahyia wɔ dan no mu. Bags bebree gu hɔ. Maame baako bi de bags agu dadeɛ bi so repia. Papa baako bi nso hyɛ kɔkɔɔ. Abofra bi nsoo gyina hz a ɔrehwɛ adeɛ.

Nnipakuo bi etwa ahyia wɔ abɔnten. Nnipa ne bi gyina wɔn mfimfini. Wɔn a wogyina wɔn mfimfini no ɛnan hyɛ kyɛ. Baako kura twene, baako de abɛn ahyɛ n'ano. Baako so ɛnhyɛ ataade wɔ soro ɛne fam. Dzankoto nkoa na ɛhyɛ n'ase.

Mmoa bebree atwa ahyia. Mmoa no bi ne giraffe, ebi ne zebra, ebi ne deer. Deer no bi renom nsuo, zebra no bi nso renom nsuo. Nnua si hɔ.

Abranteɛ bi bɔ twenee. Ɔde aboa homa adwira ne ho. Nnipa bebree etwa ne ho ahyia. Ebi so de aboa homa adwira wɔn ho. Wɔde bi akyirikyiri wɔn nsa. Wɔde bi akyirikyiri wɔn nan.

Nnipa bi etwa ahyia wɔ ɔdan bi mu. Laptɔp si hɔ. Baako de ne nsa ato laptɔp so. Laptɔp ne si teebol fitaa bi so. Ɛdan mu hɔ kala ɛyɛ fitaa. W'asɔ kanea wɔhɔ.

Papa bi gyina dɔm bebree anim a ɔkura toa. Ahweneɛ gu e kɔn mu bebree. Ɔkura poma wɔ ne nsam. Ɔfira ntoma fufuo. Ɔde ade fufuo nso abɔ ne ti. Maame bi gyina ne nkyɛn a ɔno nso nhweneɛ gu ne kɔn mu bebree a wasɔ ne nsa de agu n'anim. Maame bi nso kura microphone mmienu gyina ne nkyɛn a ɔhyɛ atadeɛ green.

Nipakuo pii atwa ahyia wɔ dua bi ase. Sogyani bi gyina ,mfimfini. Sogyani no hyɛ mpaboa brown. Papa panin mu bi te dua no ase a ɔhyɛ long sleeves fitaa. Nipakuo no bi gyinagyina hɔ. Ɛbi nso te hɔ.

Nnipakuo bi atwa ahyia wɔ mpoano a wɔresesa nneɛma. Nnipa no bi hyɛ gloves kɔkɔɔ. Nnipa no bi hyɛ mpaboa. Ebi kura wheel barrow. Ebi nso hyɛ groves green.

Yeahyehyɛ profihyins wɔ hɔ beberee. Ebi ne tintomatos, iydeal mik, lipton, tɔɔlɛt rool, gyeene. Adaka bi si taeble no ase. Bool bluu bi si hɔ.

Nnipakuo bebree te hɔ, ɛmu baako aboa ne nsa, deɛ waboa ne nsa no hyɛ kawa, chyɛ face mask. Maame baako te hɔ, ɔhyɛ tie and dye ataadeɛ wahyɛ face mask, maame baako wɔ ne nkyɛn, ɔde adeɛ ɛreto n’abasa so.

Nnipakuo bi te car bi mu bebree. Ebi nso tete motor so. Motor no kala yɛ blue. Obi kura paper bi a mfoni bi da so. Wɔde bbanner bi asɛn kar no nkyenmu. Nnipa no bi yɛ mmaa, bi yɛ mmarima.

Mmɔfra mmeɛnsa bi nam dan bi akyi. Gutter no mu, nsuo wɔ mu. Nsuo no a ɛwɔ gutter no mu ayɛ fi. Abofra no baako yɛ ɔbaa. Ɔretu mmierika. Baako gyina hɔ. Ɔhyɛ kyalewote.

Obi te moto so a ɔrekɔ. Nsuo gu ɛkwan no mfimfini. ℇhɔ nyinaa ayɛ atɛkyɛ. Stores bi wɔ nkyɛn hɔ. Nkurɔfoɔ gyinagyina hɔ. Poles atentenatenten sisisisi hɔ, pan si hɔ.

Nnipa dɔm bebree atwa ahyia, ɔkura kura maekrofon bebree ɛwɔ hɔ. Maekrofons no fon no a ɛhyɛ anoo no bi yɛ bluu, ebi yɛ ɔrengye, ebi rɛd. Papa baako ɛɛbɔ ne nsam, n'abɔgwe yɛ fitaa ɛdan akɛseɛ wɔ wɔn akyi.

Nnipa mmeɛnsa wɔ afuo kɛseɛ bi mu. Baako te tractor so retwi. Tractoe no colour yɛ kɔkɔɔ. Wiem ayɛ blue ne fitaa. Nnuaba nketenkete wowɔ wowɔ hɔ a aso. Aberanteɛ baako kura bucket black na ɔhyɛ kyɛ.

Mmaa mmienu te adiwo hɔ, baako kura wɔma, wɔduro si wɔn anim. Wɔduro no bankye wom, silfa bi si wɔn nkyɛn bankye wom. Aponkye nam hɔ, akokɔ nam hɔ. Akokɔ ne yɛ tuntum ena aponkye ne yɛ brauw. Aponkye no baako yɛ blak.

Ekuo bi ato santene a wɔde wɔn ani akyerɛ ɔdan bi mu. Wɔnam yard kɛseɛ bi mu. Ebi kura wɔn bag, ebi nso bage no wɔtwi no wɔ fam. Papa baako hyɛ atadeɛ soro orange a ɔretwe ne bag, baako nso hyɛ atadeɛ blue wɔ he bag.

Nnipakuo bebree atwa ahyia wɔ dan bi mu. TV akɛseɛ mmienu bɔ dan no anim. Wɔn nyinaa tete nkonnwa so. Nkonnwa no colour no brown. kapɛt sɛ dan no mu. Kapɛt a ɛsɛ fan no mu color yɛ brown.

Nsuo tae dan bi anim, nnua gu nsuo ne mu, papa baako ama ne nsa so a ɔnam dua ne so. Obi foforɔ nso di n’akyi a ɔreba. Dan a ɛsi nsuo no ne colour ne yɛ green. Nwura wɔ nsuo n’ani.

Nnipa nnan atwa ahyia wɔ dan bi mu a wɔasɔ nkanea wɔ hɔ bebree, nnipa nnan no mmienu yɛ mmarima. Mmarima ne baako hyɛ kooti black, baako hyɛ kooti ash. Mmaa ne baako hyɛ ataadeɛ kɔkɔɔ, baako hyɛ ataadeɛ blue. Dan mu hɔ wɔte table a table ne so nyinaa yɛ glass.

Nnipakuo bebree atwa ahyia a wɔreyɛ adwuma. Wɔn a wɔahyia no nyinaa hyɛ kyɛ. Ebi kyɛ yɛ yellow, ebi kyɛ yɛ white, ebi kyɛ yɛ red. Wɔn overall a ɛhyɛ wɔn no nso yɛ blue a fitaa hyɛ wɔn nsa. Wɔnam dadeɛ kwan so.

Nnipa kuo bebree atwa ahyia ɛwɔ dan bi mu, ebi kura sekan, sekan no wɔde goldu na ayɛ. Papabi te hɔ a ɔfira ntoma a kɔnmu adeɛ gu ne kɔn mu, ɛyɛ gold.

Aeroplane kɛseɛ bi si yaade mu hɔ. Aeroplane no colour yɛ fitaa ne orange. Nnipa bebree firi staircase no so resi fam. Maame baako hyɛ tun atadeɛ tuntum. Ɔhyɛ face mask. Akwadaa bi nso kura adeɛ fitaa bi wɔ ne nsam.

Nnipakuo bi nam kwan so a wɔreba bebree. Wɔkura kakaamotobi kɛseɛ bi. Wɔn atadeɛ no ahosuo no yɛ yellow, ɛnna green deda mu. Aberanteɛ baako kura abaa kɔkɔɔ tenten bi. Nnipa bebree abɔ kyenku wɔ kwan ho a wɔrehwɛ wɔn.

Asogyafoɔ beberee nam lɔre kwan so a wɔba. Asogyafoɔ ne bi egyina kwan ho a wokura frankaa. Sogyafoɔ ne bi ekura sekan. Sogyafoɔ ne bi ɛhyehyɛ kyɛ.

Mmofra bi atwa ahyia wɔ dan bi mu. Ebi kura news papers a wɔrekan. Dictionary da table no so. Shells wɔ dan no mu. Mmofra no ataade no, ɛsoro no yɛ fitaa.

Nnipa mmeɛnsa wɔ hɔ a wɔrehwɛ adeɛ. Nsuo taa hɔ. Ɔsono baako gyina nsuo no mu. Mmeɛnsa nso gyina ɛ a asase no ani. Dua kɛseɛ bi wɔ hɔ. Flowers wɔ hɔ. Flowers no colour no yɛ orange.

Mmeranteɛ bi atwa ahyia, ɛmu nnan ɛrebɔ ntwene, deɛ wɔrebɔ ntwene no, baako kura kɔtɔkorɛ. Wɔhyɛ batakari fufuo, ntwene ne colour no nso yɛ brown. Wɔn a wɔrebɔ ntwene ne nyinaa ate hɔ.

Nnipakuo bi atwa ahyia wɔ afuo bi mu, dodoɔ no ara hyɛ ataadeɛ soro fitaa, wɔde a adeɛ bi akatakata wɔn ti baako hyɛ kyɛ fitaa bi de wɔn so ahyɛ wɔn bɔtɔ mu, baako hyɛ gloves yellow, adaka bi sisi hɔ.

Nnipa bi atwa ahyia wɔ dan bi mu, binom te wheelchair mu, ɔhyɛ singlet fitaa, ne nan akyea, papa bi apampam apa, ɔhyɛ ataade soro fitaa a blue sensɛn mu, baako nso da mpa so.

Nnipa kuo bebree atwa ahyia, ɛmmeranteɛ wɔ mu, ɛmaa wɔ mu. Ɛmmeranteɛ no bi ayi wɔn hyɛɛt ma aka wɔn traosa, mmeranteɛ ne bi ama wɔn nsa so a wɔkura wɔn ntaadeɛ, adeɛ asa ɛwɔ baabia ɔgyina no.

Asogyafoɔ mmeɛnsa gyina dɔm bi anim. Ɛmu mmienu hyɛ mpaboa brown. Wɔde dadeɛ bi asi hɔ. Nnipakuo bebree gu dadeɛ no akyi. Poolu tenten bi si hɔ. Ahoma bi san ewiem hɔ. Ewiem yɛ blue. Nnua wɔ akyi.

Nnipakuo bi atwa ahyia wɔ mpoano a ɛmu bi redi asa. Wɔn a wɔredi asa no kura ɛ ɛ ntakra. Colour orange wɔ wɔn nsam. Wɔsan nso de bi ayɛ kyɛ ahyɛ, nnipa no bi tete hɔ. Ntwene si bi anim.

Store yellow bi si hɔ, aberanteɛ bi te store ne mu, nnipa nnan gyina store ne ho, aberanteɛ baako gyina store n’anim a ɔhyɛ soro blue, maame baako bi baage sɛn ne ho, awia wɔ store no nkyɛn mu.

Papa bi gyina dɔm bi anim a watene ne nsa ɔbɔ face mask, ɔhyɛ kyɛ, ɔhyɛ ataare soro ne fam. Papa baako bi gyina ɔdan n’ase a wo wɔabɔ ne mu ase. Nnipa bi a ɛgyina dan ase nso hyɛ face mask.

Nnipa num bi gyina atɛkyɛ mu. Wɔn nyinaa kura ayaawa a wɔdi nu atɛkyɛ no mu Mmranteɛ mienu bi nso gyina dua bi so ɛwɔ atɛkyɛ no so. Baako kura ambrɛla, nnua deda deda wɔn nkyɛn hɔ. Awiemu ayɛ kusuu.

Nnipa nan bi atwa ahyia wɔ baabi, ɛde ntoma fufuo asɛ glaase so te so. Glaase no kala ɛyɛ grin, baage sisi wɔn nkyɛn, abɔfra baako te hɔ a ɔɔsɔ kap mu. Kap no yɛ yɛlo.

Nsuo da hɔ. Ɛdan bi si nsuo no so. Bridge bi da nsuo no so. Nnua g nnua a n'ahaban yɛ green wɔ nsuo no akyi. Ewiem yɛ blue.

Nnipakuo bi wɔ lɔre kwan no so. Aberanteɛ baako retwe adeɛ tuntum bi afiri security personnelni no hɔ. Aberanteɛ baako hyɛ face mask, ɔhyɛ specs, ɔhyɛ kyɛ. Sikiritifoɔ no kura adeɛ bi a wɔde kata wɔn anim.

Nkonwa miɛnsa si dɛm hɔ. Teebol baako so mfimfini. Teebol no kap si so. Kap no kala no yɛ fitaa. Teebol no kala no yɛ berawn. Flawa bi twere ɛdan no kɔba mu hɔ, ɛyɛ griin . W'ayɛ disaen bi abɔ ɛdae ne ho.

Nkonnwa sisi dan mu hɔ. Table si nkonnwa no mfimfini. Pillow mmienu gu kapɛte no so. Curtains san windows no anim. Mfoni mfonin bobɔ wall no ho.

Nnipakuo bebree atwa ahyia. Ebi ama frankaa so. Frankaa nobi yɛ bi ne US frankaa. Obi ama car green bi so a wɔkyerɛw so Cuba. Nnipa no bi hyɛ spɛɛs. Nnipa no bi mmarima, ebi yɛ mmaa. Dua si wɔn akyi.

Maame bi ne sukuufo bi redi agorɔ. Maame no hyɛ top yellow. Ɔhyɛ trawsɛs black. Mmofra no baako maame no redi agorɔ. Maame baako gyina mmofra no akyi. Ɔhyɛ top white ne mpaboa black.

Asukuufoɔ bebree atwa ahyia aberanteɛ bi te akonwa so a ɔde paneɛ wɔ skuu nii baako. Aberanteɛ akonwa a ɔte so ne yɛ grin, maame baako te hɔ a ɔɔtwerɔ. Adaka bi si n'anim ɛyɛ fufuo, teebol bi si hɔnom a ɔɔtwerɔ wɔ so. Nnua wɔ wɔn akyi.